Vana vadodori veshe votorwa veiendwa navo mukati mwezvikora kofundiswa voguma vogadzikwa nepashi, veipuwa mabhuku ekuerenga, veiona mupikicha veifundiswa ngevanovafundisa veidakara veshe veizobvepo veshe vangwara.

Vana vadodori muntaraunda dzakahwanda, veshe voende kuzvikora koofunda. Voguma vogara mukati mwezvihlayo. Vanovafundisa vovafundisa ,veshe varimwo veidakara. Ngenguwa yevanobva ,veshe vanonga vokona nekuerenga .

Mufananidzo zvihlayo nemabhuku zveshe zvoshandiswa nge vana vadodori mukati mwekufunda kwavo mazuano vogara zvakanaka veironzerwa zvekuita ngemukuru wavo veshe vobva vangwara.

Vana veshe vorumba veyienda kuzvikora, voguma vogara pashi mukati mwezvisarara nevanovafundisa, umwe ngaumwe obata nebhuku rake, veyierenga, veyibatsirana naticha wavo kuti vana veshe vazobvapo vokona zvavanonge.

Zvimhandara nezvimajaha zvinoenda kuchikora, zvoramba zveironzerwa ngezvakanakire kusime mbiti. Zvorambazve zveiakira nembiti yakhona nevadzidzisi vayo, kuitire kuti vakure veiziya kuti mbiti yakakosha mundau mwetinobva.

Vantu vakawanda mukati mwezvikora vorambe veibeke zvihlayo nepekunyorera pekuti vana ngenguwa yavanosvika vawane pekugara pakanaka nepekunyorera pakanaka nepabhodhi pakhona panozonyorwa ngevanofundisa.

Zvikora zvakakura zvoramba zveiakwa mukati mwentaraunda. Zveiiswa nemagedhi ekuti vantu vapinde ndiwo. Zveinasirwazve nepekuti vantu vaone kuhambira. Kuitire kuti vana veshe vafunde zvakanaka, vazobvepo vookona.

Mabhiro makirayoni mapenesera zveshe zvinonyoreswa nematicha zveshe nezvekurumisa mabhuku Zviramba zvirimo mukati mwezvikora kuitira kuti ngenguwa inenge yeifunda vana zvivadetsere pakufunda.

Mukati mwezvikora munobekwa nemireza yekuitire kuti zvionekwe kuti ichi chikora chemunyika iri uye kuti pazikanwe kuti panogare vana vechikora, navo vana vechikora vazviziye zvakanakire mureza wawo.

Zvikora zvakawanda zvonasirwe zvakanaka mazowano zveinyorwa nepamupikicha pazvo kuti vantu vaziye manamba ekuerenga uye nemagama akona ekuerenga ngenguwa yavanosvike pazvikora izvi kuti veshe vafunde.

Zvintengesa mitombo zvoramba zveita peshe peshe kuitira kuti ngenguvwa inosvika vantu veida kutenga vasaneseka . Zvonasirazve nezvisarara nembiti yekuti kune avo vanenge veida kudzorora vagumepo vaone pekugara pakanaka

Vana vezvikoro voenda kuzvikoro zvakasiyana siyana vohamba ngetsoka veiende kumamizi kwavo veihambire kumapato awo anenge asina kunase kunaka, kubeni kuri kubve kuundofunda kuti veshe vapone.

Mukati mwezvikora munonyorwa nebasa rekuti vana vaite, ngenguwa yevanenge vaguma, vamweni vakhona, vanonyorerwa nemanamba ekuti veshe vakone kuerenga, kuti ngenguwa yevanozopetuka kumadzimphatso kwawo, vanenge vokona.

Vana veshe voramba veienda kuzvikora akuna neuchasara vaguma mukati mwezvikora vanofundiswa kunyora nekuerenga veifundiswazve kutamba nevamweni kwakanaka veipfekedzwa nengubo dzakafanana kuti veshe chite chiro chimwe.

Mukati mwezvikora zvakawanda mazuwano munobekwa nemabhini nemakomba ekurashira marara ekuti vana ngenguwa yavanenge veifunda voende korashepo marara kuitire kuti azopishirwa pandau imwe zvisaite utsvina

Mukati mwezvikora zvinofundire vana mazuwano mobekwa nemikombe inenge yakatorwa ngevana kudai ngekufunda kwavanenge vakaita maningi. Vamweni vakhona inenge iri yekurumba kana kukhabe bhora. Vamweni vakhona inenge iri yekuemba.

Mukati mwezvikora zvepashi vantu vanoonekwa veibeka nemipikicha inenge ine mazina ekuti aerenge kuitira kuti nenguwa inogumepo vana umwe ngaumwe awane chekuita eyierenga eizobvepo okona.

Vana vonasirirwe zvihlayo zvakanaka zvekugara mukati mwezvikora voisirwa zvekuti vagare vakawanda kuti veshe ngenguwa yavanenge veifunda vaone kudetserereka mukugara mwakanaka nemukunyora mwakanaka zvikora zvoramba zveiyiwanda.

Zvimweni zvikora nemukati mwazvo zvino gadzire ne makabati anoiswa ngemabhuku mukatimwo kuitire kuti agare zvakanaka eyinyorwa nemabizo kuti mwega mwega vanenge veyide kutira vaziye kuti mwedu ngemuri.

Zvikora zvoramba zveiakwa muntaraunda dzakasiyana-siyana, dzeiakwa ngezvidhina zvakanaka kuitira kuti zvirambe zvakagwinya. Nemafafitera achona akakura kuitira kuti muchaye mhepo yakakura inguva inenge yeifundiramwo vana.

Aisa neanakadzi, majaha nemphandara, veshe ngenguwa yevanenge vari kuzvikora, voramba veifundiswa kudai ngekude nyika dzavo. Vapedzepo veipfeka nengubo dzakhona dzinenge dzakafanana, veitorwa nemifodho veidakara.

Aisa nemajaha veshe voite mushando wekunaisire motikari dzinenge dzakafa nekudzimusa kuti dzihambe vaizopuwa nemare vapedza mushandoyo, veizodetsereka kudai ngekunhuri dzavo kuti veshe vapone.

Vanakadzi nevana rume vanenge vakafundira mishando yavo vopedze makosi avo veirumba kuende koshanda mukati mwezvi bhehlera uko kwevano shandisa michini inovheneke kuona zvitenda zvinenge zvine vanthu, zveshe izvi vozviita kuti vadetsere vanthu.

Majaha nemhandara veshe vodakarira kuenda kuzvikora mazuvano ngenguva yevanogumeyo vanopiwe michini yakasiyana siyana yevanosvika veishandisa kudai veinyanyora vanenge veishandisa veinyora nemukati memabhuku .

Vanakadzi nevanarume veshe vopfeke ngubo dzinoshandiswa pakubika vari mukati mwezvikora. Vopfeka neheti dzakona kuitire kuti vhudzi risadonjere pashi veifundiswa ngezvekubika zvakanaka nemabikire avanosisira kuita.

Vanakomana voende kuzvikora kwavanoende kofundiswa ngemishando yekunasire magetsi veshe vagumeyo vopfekedzwa ngwani nengubo dzakona kuitire kuti vasakuvadzwe ngemagetsi vopetuke kanyi veshe vaanenge vaanenezvekuita.

Akuna uchasara mazuwano kuende kuzvikora kofunda vantu vese majaha nemhandara vorumba veiende kuzvikora vagumeyo veishandisa muchini yemakombuyuta kubayabaya zvavanenge veifunda kuti vazvione.

Vana kadzi ne vana rume vorumba vei enda kuzvikora voguma vopfeka ngubo dzino sisire kuti vapfeka ngenguva vanenge vei fundiswa ngezve kubika navo vozvi dakarira vei torwa nemi foto vei ronza zvavanenge vabika.

Majaha nemandara veshe vofunda mukati muzvikora, beyifundiswa kudai nekuringira zvavanozoita varimukati mezvibhedlera ,vofundiswa ngemateacher avo vakapfeka nenguwo dzavo dzemashakani dzinoenderana nepavarikufunda.

Vantu voramba veibeka zvekuvhara miro dzawo kuitira kuti vasabatwa ngechitenda zvinenge zviri mukati mwechibhedhlera zvakadai ngebhesha mupengo mukhuhlani. Zveshe zvinokona kuyambukira kuneamweni ngenguwa yekurapwa.

Muzvikora mazuva ano kwakanaka ngekuti kodetsera vana vakawanda majaha nemhandara vana mai nana baba veshe voti vagumeyo vodetserwa nemishando yakona ingava yekusona veipuwa nemichini yakona yekushandisa.

Veshe majaha nemhandara vodakara vakapfeke ngubo dzinoronza kuti vapedze kufunda. Veshe vobate nemafoni avo mukati mwemaoko veitorwe mifodho. Vopfeke ngubo dzavo dzakafanana veibadakara kudakarire kupedza kufunda kwevaita.

Veshe varikuzvikora majaha nemhandara voramba veifundiswa zvakasiyana siyana nemararamire anoita nemabhiza nemahachi zveshe voramba veizvifundiswa nezvavanosisira kuzoita ngenguwa yevanenge vabudemwo...

Vanarume nevanakadzi veshe voende kuzvikora zvekofundire mishando voguma vodzidziswa nekuruka simbi nekudzinasira kuitira kuti ngenguva yevanobveyo vange vane zvekuita muntaraunda dzevanogara kuba koita kudoko.

Majaha nemhandara vorumba veshe kuenda kuzvikora voguma vogara mukati mezvihlayo vamweni voema nekuti zvihlayo zvinenge zvakashomeka vamweni veifunda vakadaro unofundisa ochovha basa rake vantu veizwa veikona .

Vanakadzi nevanarume vorumba vashe veienda kuzvikora kundofunda vagumayo veironzerwa ngeshandisire avangazoita zviro mukati memuzi zveshe izvozvo zveizo vabetsera mundaramo yavo.

Mukati mwezvikora amuchakheti vantu, veshe majaha nemhandara, anamai naana baba veshe vodaidzirwa kuende kuzvikora koofunda. Vooguma vogara mukati mwezvihlayo, veshe vakayaeya zvinenge zveireketwa ndi ticha.

Majaha nemhandara, aisa neanakadzi veshe vorumba veienda kuzvikora vagumeyo vantu vofunda vapedza nekufunda voita nemitambo yakawanda veitamba nebhora rekuitire kuti vaone veshe kupona mukati mendaramo.

Mukati mwezvikora morambe meinasirwa zvakanaka ntharaunda ngentharaundayoite zvikora zvayo zvakakura zvinonyorwa nemazina azvo zvinobekwe nemaruwa zveinasirwa nemapato anohamba kuti vana vaone kufunda zvakanaka.

Zvikora zvakawanda zvoramba zveinasirwa zvakati mhorwo mazuwa ano kuitira kuti veshe vanouya koofunda vadakare ndipo. Zvonyorwa ngemabizo azvo zveironza nemagariro azvinenge zvakaita zvichironza ngekuti ngezvechechi ere.

Majaha nemhandara veshe vorumba kuende kuzvikora kofunda ,kwevanoti vaguma veiunganidzwa pashi veironzerwa kudai ngekupona kwavo kwavanosisire kuita, vopfeka nengubo dzakhona dzakafanana dzinoronze kuti vari pamwepo..

Mukati me zvikora mobikwa sadza rinopisha kuitire kuti vana veshe varye ngenguva yavanenge variyo zvo detsera kune avo vasimuka mukati me mizi dzavo vasina chavarya kuti vaone kufunda zvakanaka.

Mukati mwezvikora zvinofunde vana havafundiswi chimwe chekunyora nekuverenga vofundiswa zveshe nekubika vofundiswa zveshe nekurye chikafu chine utano kuti ngenguva yavanobve kuzvikora voguma kumba kwavo vaone zvekuita.

Vantu vakawanda voende kuzvikora zvevana vavo veiende koningire kuti vana vavo varikufunda zvakanaka ere mukati mwezvikora. Voenda nemovha dzavo veioningire mabhuku evana vavo kuitire kuti vaone kudakara ngebasa reva.

Majaha nembandara veshe vokokorodzana veienda kuzvikora mazuva ano akuna achasara akagara mumakanyi vodaroko veibeka nemabhegi vanenge vakabeka mabhuku mukati mawo vakapfeka nenguwa dzakafanan veshe veifunda.

Mukati mwezvikora zvakawanda munobekwe mabhuku ekuti aerengwe, kuitire kuti neana echikora nguva yaanoguma umwe naumwe aende kunotonha bhuku rake aerenge akwanise kuzvizwisisa kuzvierengera kuti aone kuphasa.

Majaha nemhandara veshe vokokorodzwa veinde kuzvikora kofunda vogumeyo vogara nemukati mezvihlayo zvakanaka. Nevanofundisa vakona vanenge vakaema mberi kwavo veidaroko kudaidzira vona veiyaiya.

Majaha nembandara vorumba veienda kuzvikora iyo kwavanoguma vogara mukati mezvihlayo veifundiswa ngematicha awo veizopedzepo veifundiswazve kuti voite maponere eyi mukati mendaramo. Ngenguwa yevanomuda vanenge vokona.

Zvikora zvakawanda zvavakwa zvakanaka zvakakura zvichibekwa nezvidhina zvakagwinya kuitira kuti nenguva inogumepo vana veifunda vafunde zvakanaka nemapato akhona anofambira vana anosirwawo kuti zveshe zvinge zvakanaka.

Majaha nemhandara, veshe voramba veyirumba veyiyende kuzvikora kofunda. Voguma vogara mukati muzvihlayo mwavo, veyipuwa nemabhuku ekuti vanyorere, veyiyayiya na ticha wavo unenge eyifundisa wakhona kuti vakone.

Majaha nemhandara vari mukati mwezvikora voramba veifundiswa zvakawanda vofundiswazve zveshe nekuemba nekueme pamberi pevantu kuti vaembe zvakanaka veita nekuzowina mberi kwazvo vachidakara.

Zvikora zvakawanda zvoramba zveivakwa nekubekwa mundau dzakasiyana siyana dzinenge dziri mudhuze nemapato kuitire kuti ngenguwa inodzake vantu veiiende pachikora vasahamba maningi vanyagumepo vantu vapone kufunda vasingazi kuremba.

Majaha nemhandara vorumba veienda kuzvikora kwevanopfeka nengubo dzavo dzinenge dzakafanana kuti veshe vaite vama vezvikora zvavanenge veizoronzerwa vazozvuzwisisa vari pamwechete ngenguwa yevanobveyo vanenge vokona kuzvidetsera mukati mwendaramo dzavo.

Mukati mezvikora anaticha anonyorera ana pabhodhi zvekuti averenge. Kudai veinyazoda nekunyora vega vanonga veiverenga zveshe zvinofanira kunge zvaiswa ngepabhodhi kuitira kuti vana veshe vakasire kuzvibata nekuzviziya.

Vanofundisa vana kuzvikora zvedera vounganidza veshe majaha nembandara vakagara pashi veifundiswa kuyaiya zvinoronzwa nevafundisi vavo kuitira kuti ngenguwa yavanobvapo nevafundi veshe vanenge vokona.

Zvikora zvoramba zveiakwa muntaraunda dzakawanda, zveiitire kuti vantu veshe vaende kofunda angava majaha kana mhandara, anamai naanababa. Vagumeyo voona nezvikora izvi zvakanyorwa mazina azvo.

Zvikora zvederayo zvonasira nemwekuti vantu vanyaende kuzvikora voguma vawatire. Mobekwa nemibhedha yakanaka yekuti manyapindemwo munowata meiverenga nepekuverengera pakona, zveshe nemagetsi anenge arimwo mukatimwo.

Mukati mwezvikora mwobekwa nezvihlayo zvekuita kuti vantu vagare, kuitira kuti ngenguwa yevanoda kufunda vaone pekufunda nepekunyorera pakanaka. Moiswazve nesimende dzakanaka kuti nenguva dzavanogaremo vasagare mune mabukuta.

Zvikora zvakasiyana-siyana zvoramba zveireketa pamusoro pekunaka kwazvo. Zvimweni zvakhona zvinonyora nezvibandera, zveinamirwa peshe-peshe. Kuitira kuti vantu vaziye bizo rezvikora iri, nekunaka kwazvo.

Zvikora zvinoite kuti vantu vafunde vaite mishando zvoramba zveinasirwa muntaraunda dzinogara vantu zveiswa nepekutambira mabhora zveibekwazve nepekuti vantu vadzororera ngenguwa yavanenge vamboremba zvekufunda.

Vantu vakawanda kuzvikora zvedera mumazuwaano vosima nemaruwa mukati mwazvo anoita kuti vantu vadetsereke vanyagumapo uye kuti paningirike zvakanaka kugadzirwa zve nepombi dzekuti vantu vamwe mvura dzakachena.

Majaha nembandara, vanamai nanababa veshe voende kuzvikora, vogumeyo vopuwa nemvura dzekuti vaphuze veipuwa nemabhuku nemapepa ekuti vaerenge, zveshe nezvekunyoresa zvakona kuti vaone kuzwa zvinenge zveireketwa.

Mukati mwezvikora mwobekwa nemibhedha yakanaka, mobekwazve nezvimakabati zvokuyisire mabhutsu, mweyibekwazve nepekuyisira zvigumbu zvemvura ,kuyitira kuti ngenguva yavanenge varimwo vamwe nemvura vakaata pakanaka.

Vanakadzi nevana rume vorumba veiende kuzvikora kofunda kwavanenge veironzerwa ngezvemishando yavanozosisira kuita ngenguwa yavanenge vapedza vogara nemukati mwezvihlayo zvavo zvakanaka veiyayeya vanovafundisa vakona.

Michini yechingezi yoshandiswa mazuvano mukati mekufunda ichi tokonywa tokonywa yoramba yeishandiswa nge vana vezvikora vanenge vafunda zve derayo kuitire kuti varambe veikona uye kuti vahambirane ne chiyungu mazuva ano.

Mukati mwezvikora zvedereyo zvinofundisa antu ngezvemishando mworambo meibekwa nezvihlayo zvakanaka, meibekwa nemakabati ekuti antu ashambire nyara nekuisire mabhuku, zviro zvakona zveshe zvoramba zveitutsire kunaka mukati

Vanofundisa vantu voramba veizviita varimukati mwezvikora veshe vanamai nanababa umwe naumwe eipuwa nemichini yake yekubayabaya kuitire kuti nenguva yaanofunda anyore zvaanenge eifunda nekutsvake zvimweni zvakona.

Zvikora zvogadzirwa zvakanaka mazuva ano zvakakura zvinoite kuti vanhu veshe vanenge vabve kundau dzakasiyana siyana vagume vafunde zvakanaka pasina matambudziko kana kudzingirirana. Veshe vawane kufunda kwakanaka.

Ana kadzi oendawo kuzvikora mazuva ano kofunda zvedera yoo iyoo kwaanoende kunogara mukati mwemizi inenge ine nemibhedha yekuti amweni anovata pashi amweni anowata padera vanenge vakanasirirwa nezvihlayo zvokuverengera.

Zvikora zve derayo zvino siyana siyana kudai nge nharaunda yezvinenge zviri zvimweni zvakona zvinenge zvine nezvi hlayo nepeku nyorera mukati mwazvo ne mabhuku eku nyora akona kuri kuitire kuti vantu veshe vafunde zvakanaka.

Zvikora zvinofundire vantu vakuru nemishando zvoramba zveinasirwa kuti zvinake zveisimwa nezvisarara kuti zviti hwe vantu vazogarepo ngevanenge veifunda zveisimwa zvinembiti yekuti zviite bvute mukati mweku..

Zvikora zvederayo zvoramba zveinyora nemazina azvo zveinyora ngepakakwirira zveinyora ngepakakwirira kuitira kuti unyari kwaari kuretu akone kuerenga aziye kuti apa pane chikora veshe varumbe vagumepo vafunde.

Vanonasira zvikora zvederayo vorambe veizvinasira zvakanaka kuti vanhu veshe vauye vafunde pandau inenge yakanaka nepanohambirwa pakona ponasirwa nevanotora mifodho kune vanenge vasikepo.

Majaha nemhandara veshe vorumba veienda kuzvikora kofunda vagumeyo vogara mukati mwezvihlayo veishandisa nemichini yekupfanya pfanya makombiyuta veiyayeya neunofundisa neunofundisa unenge uri mberi kwavo.

Michini yechiyungu yoramba yeishandiswa mazuwano mukati mwezvikora zvederayo zveshe ngenguva yavanofunda vodaroko veitokonya tokonya vana kadzi nevana rume kutsvaga zvavanenge veide kufunda ndizvo zvakona.

Nezvihlayo zvinobekwa mwukati mwezvikora kuitire kuti ngenguva inenge ichizopinde vantu veide kufunda, vaone pekugara pakanaka. Nezvikora zvakona zvonasirwa nemadhoo akona oiswa nekupendwa kuti zvijeke.

Zvikora zvakawanda zvoramba zveibeka nezvi hlayo zvekugara zvakawanda mukati mwematebura kuti ngenguwa inouya vantu veida kufunda mukati mwezikora izvi vaone pakanaka pekugara navo vaone kufunda zvakanaka vakagarisika.

Zvimweni zvikora zvedera iyo zvinonasirwa zvakabaanaka zvekuti ukanyazviningira uri kwaunenge uri zvinenge zvakati mhoryo. Zveshe nezvisarara zvinosimwa zvokuti pasaita mabukuta panonasirwa vantu veifundapo zvakanaka.

Mukati mwezvikora munonasirwa nemakabati ekuisa nemabhuku. Mweinasirwazve nepekuti vagarire, zvihlayo zvakanaka. Meiiswazve nepombi dzekuti vazomwa nemvura vari mukatomwo. Zveshe kuri kuitora kuti vantu vafunde zva...